Nkyɛnsedan bi a awe nnadekye, na ayɛ dada bi wɔ hɔ. Cars a asɛesɛe na ɛbi nso ayɛ dada bi nso wɔ hɔ. Nnadeɛ nnadeɛ bebree nso wɔ hɔ. Bea no wɔ car kwan bi nkyɛn a cars nenam car kwan no mu.

Abeemua bi ɛkoto hɔ, sola panɛl ebi nso ɛda hɔ. Ne sa kura glas tuntum ebi mu, batri tuntum ebi nso esisi hɔ. Wɔhyɛ singlɛt tuntum, beebi a ɔwɔ no mfuturo wɔ hɔ nna nwura kakra nso ɛwɔ hɔ.

Nkurɔfoɔ bi gyina beebi, pono a ɛyɛ dadeɛ a notkuro ntokuro deda mu bi nso da dan n’ano, obi gyina hɔ a ɔhyɛ ataade tuntum soro ne fam a ɔhyɛ kyɛ nso bi gyina hɔ, obi nso gyina dan ne mu a ɔrepra hɔ. Nkurɔfoɔ mmienu na ɛkura prayɛ tenten a wɔrepra.

Nsuo bi ɛtaa hɔ, nkorofoɔ bebree ɛgu gu nsuo nom. Tawa bi wɔ hɔ, ɛbi mo ɛhyɛ ataadeɛ soro ɛna ɛbi mo nhyɛ ataadeɛ soro. Obi hyɛ akokɔsradeɛ ɛwɔ nsuo no mu ɛna ɛbi mo hyɛ fufuo, ɛbi mo yɛ abrofo ɛna ɛbi mo yɛ tuntum.

Dwa bi wɔ hɔ. maame bi a kɔnmuadeɛ fufuo gu ne kɔn mu, ɔtse gyeene ne carrot nkyɛn. Na nneɛma bi nso gugu basket mu nso si ne nkyɛn. maame bi nso gyina nneɛma f fruit nso nkyɛn. Wɔretɔn nneɛma.

Abrɔfo bi gyina gyina hɔ. Ɔmo nyinaa yɛ mmaa. Ɔmo hyɛ ataade fufuo. Ɛna ɔmo hyɛ glofs a ɛyɛ vaolɛt ɛwɔ ɔmo nsa. Ɛpono bi wɔ ɔmo anim. Krataa bi gugu pon no so. Ɛna bokiti bi nso esi pon no so. Ɛpono no so ɛyɛ tuntum.

Maame bi gyina hɔ. ntoma bɔ ne mu. Buronui bi gyina ne nkyɛn. Ↄhyɛ kɔkɔɔ ɛna tuntum. Ↄhyɛ ahwehwɛniwa. Papa bi nso gyina n’akyi. Xno nso hyɛ ahwehwɛniwa. Ↄkura kuruwa a biribi gu mu. Ↄhyɛ colour blue.

Mfuturo bebree bi wɔ asase no so. Nkurɔfokuo mmeɛnsa bi wɔ hɔ. Nkurɔfokuo mmeɛnsa no asa line. Obiara di line no so. Ebinom bɔ nose mask, ebinom nso mmɔ nose mask.

Ɔbaa bi gyina hɔ a phone hyɛ n'abati ne fono ntam a ɔreyɛ call. Ɔkuta kyɛnse a ɛyɛ fufuo, ɛnna wabuɛ pipe bi wɔ sink bi mu a ɛyɛ fufuo mu.

Akonnwa bi si dan bi mu. Akonnwa no fufuo, na sumiiɛ bi gu akonnwa no mu. Ntoma bi gu akonnwa no mu. Na pono mminu bi si akonnwa no mu. Yɛasiesie dan no mu hɔ. Na nhwiren bi nso si akonnwa no akyi.

Nkorɔfoɔ miensa bi gyina baako hyɛ asraafoɔ ataadeɛ, ɔkita tuo tenten ɛna ɔhyɛ mpaboa tunutum. Ɔhyɛ kyɛ ɛna baako nso hyɛ ataade bluu ɛna ɛtuo bɔ na ataaso, ɔno nso hyɛ mpaboa tunutum ɛna ɔhyɛ kyɛ, ɔbɔ noos maske. Baako gyina ɔbaako akyi ɔno nso hyɛ ataadeɛ bluu ɛna mpaboa tunutum hyɛ no, ɔhyɛ kyɛ ne noos maske.

Maamefoɔ mmienu bi gyina hɔ. Ntoma atade na ɛhyɛ wɔn. Duku bɔ wɔn mmienu no ti. Kyɛnse ne bokiti bi sisi wɔn anim a wɔrehohoro nkukuom. Dadesɛ bi nso si hɔ. Maame foforɔ bi nso koto hɔ a praeɛ kura no a ɔrepra.

Maame bi gyina hɔ a ɔhyɛ kyɛ. Papafoɔ bi nso egyina gyina hɔ. Wiemhyɛn bi si hɔ. Wiemhyɛn n'ahosuo ɛyɛ kɔkɔɔ ɛna tuntum. Yebie bie wiemhyɛn no ɛso. Yɛatwerɛ anim Gaana ɛfɔs.

Nkurɔfoɔ bi gu dan bi mu a laptop sisi wɔn anim. Laptop no sisi pono bi so a wɔtete nkonnwa bi so. Wɔyɛ aborɔfo a wɔgu dan bi mu. Papa bi nso ahyɛ n'atade ne tuntum, ɛnne blue a wabɔ tae gyina wɔn anim rekyerɛ adeɛ, ɔno nso yɛ buroni.

Asrafoɔ bi gyina kwan bi mu. Wɔhyɛ ataadeɛ n'ahosuo yɛ ahabanmono. Ɛna wɔhyɛ kyɛ a n'ahosuo yɛ ahabanmono. Cars mmienu bi wɔ wɔn akyi. Nwura bebree bi nso gugu kwan mu hɔ.

Nkurɔfo nnum bi wɔ dan bi mu. Wɔn mu nnan tete hɔ, ɛna baako gyina hɔ. Nnan no a wɔtete hɔ no yɛ Aborɔfo, ɛna deɛ ɔgyina hɔ no yɛ tuntum. Wɔn a wɔtete hɔ no mu baako hyɛ ahwehwɛniwa. Bottle bi si pono bi so wɔ wɔn akyi. Kuruwa bi si hɔ.

Mmaa bi wɔ hɔ. Baako da pa bi so a ntoma fufuo gu ne ho, ɛna duku fufuo nso bɔ ne ti. Net bi nso wɔ ne soro. Baako nso gyina hɔ a ɔhya atadeɛ ahabammono a duku bi bɔ ne ti. Baako bi nso hyɛ atade fufuo, ɛna mmaa bi nso ka ho.

Nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ, wɔn mu bi nkwadaa, na baako nso yɛ maame panin, twene bi si abɔfra baako anim a ɔrebɔ, wafee ne se, duku bɔ ne ti, microphone a ɛyɛ toy nso kura ɔfoforɔ.

Dan bi wɔ hɔ, kyɛnsedan bi ayɛ dada awe nyakye bi bɔ dan ne so, ankorɛ ahabanmono bi nso si hɔ. Obi te dan ne pono baako ano, nwura bebree wɔ dan no akyi, borɔdeɛ ka ho na abɛ bi nso ka ho.

Nkurɔfoɔ bi wɔ dan bi mu, pono bi nso sisi wɔn anim a microscope bi sisi so. Pono ne so yɛ fufuo na microscope no nso yɛ fufuo. Wɔde wɔn ani baako ɛrehwɛ microscope ne mo.

Papafoɔ bi ɛte hɔ. Ɔware baako ɛsi mmienu anim ɛna baako nso ɛsi ɔfoforɔ mmienu anim a wɔn reto ɔware no. Wɔn te bɛnkye bi ɛso ɛna ɔware no nso ɛsi bɛnkye no so. Papa baako te hɔ a ɔhyɛ kyɛ fufuo a ɔntoo ɔware no bi.

Amena kɛseɛ bi wɔ hɔ a nsuo fi bi taa mu. Nkurɔfoɔ bebree gyinagyina hɔ a wogyina nsuo fi no mu. Ebi kuta bokiti a nsu fi no bi gum. Dua adeɛ a wɔabobɔ bi nso wɔ hɔ.

Nkurofoɔ bi gyina gyina hɔ. Ebinom hyɛ akokɔsradeɛ a numre egugu akyire. Ɛna ebinom nso hyɛ ataade a ɛyɛ braon. Bɔɔl bi nso ɛwɔ wiem. Pol mmienu si hɔ a nɛt ɛnso ɛwɔ mfimfini.

Maamefoɔ mmienu bi te hɔ. Duku bɔ wɔn mmienu ti. Baako hyɛ fufuo wɔ soro. Baako nso, mpataa bi gu dua tratra bi so si ne nkyɛn. Ntoos bi a wɔahyehyɛ wɔ pono bi nso si hɔ. Nkurɔfoɔ bi nso retwam wɔ hɔ.

Papa bi te akonnwa bi so. Ghana frankaa bɔ ataade no abeti. Papa bi nso gyna n'anim na ɔhyɛ gloves fufuo. Okita paneɛ a ɔde wɔ ne nsa. Papa o hyɛ kyɛ.

Ɔbaa bi te hɔ. Ɔbɔ nose mask, ɛna ɔhyɛ atade fufuo. Obi nso gyina n'akyi a bɔ nose mask a ayi bi bɔ ne ti, na ɔde ne nsa aka maame no abati. Obi nso hyɛ atade tuntum a ɔbɔ nose mask gyina wɔn akyi, ɛna ɔfofoɔ bi nso gyina wɔn akyi.

Aborosan a ɛtoa so baako bi si hɔ. Mpoma a ɛyɛ dua wɔ dan no ho. Ntokuro ntokuro bi wɔ mpoma no mu. Mpoma no ayɛ dadaa. Dan no ho nso ayɛ dadaa. Satelite dish bi nso bobɔ dan no ho. Nkurɔfoɔ nso wɔ dan no anim.

Nkorɔfoɔ mmienu bi te ɛpono bi ho, baako yɛ ɔbaa ɛna baako yɛ barima. Ɔbaa no hyɛ ataade tuntum ɛna ɔkuta kube a strɔɔ bi hyɛm, bɛɛma no hyɛ ataade kɔkɔɔ ɛna ayi kɔkɔɔ ɛbɔ ne ti, ɔno nso kuta kruwa a strɔɔ bi hyɛm.

Nkurofoɔ bi gyina gyina hɔ. Ɔmo mu bebree ɛyɛ mmaa. Ɛna ebi nso yɛ mmɛrima. Ɔmo hyɛ atadeɛ a ɛyɛ ahabammono ɛna fufuo ɛwom. Ebinom nso hyɛ kɔkɔɔ. Bebree naa nso ɛhyɛ ɛkyɛ. Ɔmo kura posta a ɛyɛ fufuo ɛne ahabammono a papafoɔ mmienu ɛdam.

Nsuo bi taa hɔ. Kodoɔ mmienu bi nso si mu. Nkurɔfoɔ a wɔyɛ mmarimaa hyehyɛ ahabammono atadeɛ te kodoɔ baako mu, ɛna nkurɔfo foforɔ nso hyɛ atade blue nso te kodoɔ baako mu. Wɔkura abaa a wɔde nu nsuo no mu nkurɔfoɔ bebree rehwɛ wɔn.

Mmaa nwɔtwe bi gyina gyina hɔ. Wɔn mo nyinaa hyɛ ntoma ataade. Wɔn mu baako ekura papa. Ɛna baako nso hyɛ ataade fufuw ɛwɔ soro. Ɔmo gyina ɛdan bi anim.

Papa bi te afidie bi so a ɛkɔ n'anim. Ɔde ne nsa asosɔ steeya nim. Tae bobɔ afidie no ho. Papa bi nso ɛte n'akyi a ɔhyɛ kyɛ. Papafoɔ beberee nso te ɛhyɛn bi mu a ɔmo wɔ akyi. Ɔmo wɔ nwura bi mu.

Nkwadaa nkwadaa bi gyinagyina hɔ, wɔyɛ mmaamua, nsuo bi nso taa hɔ, wɔn mu bi ɛretu mirika wɔ nsuo ne mu, na binom nso gyina hɔ. Nwura bi nso wɔ wɔn akyi.

Aborɔfo mmienu bi wɔ hɔ, ɛna baako yɛ tuntum. Wɔyɛ mmaa. Baako te hɔ a ɔde n'abatwɛ asi ɔpono bo so a atosodeɛ ne aduaba gugu so, ɛna mmienu nso gyina hɔ wɔ dan bi mu.

Nkorofoɔ bi ɛgyina gyina hɔ, ɛbi mo hyɛ ɛkyɛ, ɛbi mo nso nhyɛ kyɛ. Abaa ne akodeɛ bi nso ɛkura kura ɛbi mo. Ɔbaako a ɔdi anim kuta aboa a ɔmo aku no ɛkura no, mogya ayɛ aboa no ho.

Griin graase bi wɔ hɔ, obi de ne nsa asi hɔ ɛna ne nan mienu na ne nsa baako ɛsensɛn hɔ. Nkorofoɔ bebree gyina hɔ a ɔmo rehwɛ, ɔhyɛ Ghana frankaa ataade. Bebree hyɛ ahwehweniwa. Broni bi nso gyina hɔ ɔno nso hyɛ ahwehweniwa.

Krataa bi da hɔ. Twerɛdua bi nso da hɔ. Phone bi da hɔ. Earpiece bi nso da hɔ. Phone ketewa bi nso da hɔ. Mpaboa bi wɔ hɔ. Ahwehwɛniwa bi nso ka ho. Magnifier nso ka ho. Camera bi nso da hɔ, ɛnna akyerɛkyerɛkwan wɔ .

Grass bi wɔ hɔ. Mmaayewa mmeɛnsa gyina mu a wɔresa. Deɛ ɔhyɛ mfimfini no hyɛ atade fufuo, ɛna ɔde ayi tuntum abɔ ne mu. Ɔhyɛ mpaboa fufuo, ɛna ɔhyɛ kyɛ.

Nkorofo bi ɛtete hɔ, ɔmo yɛ nnan. Wɔnmu mmienu ɛyɛ nkwadaa ɛna ɔmo nso mmienu ɛyɛ mpaninfoɔ. Papa ɛne maame, papa ɛne maame no ɛhyɛ ɛkyɛ, ɔmo ɛhyɛ glooves ɛwɔ ɔmo nsa na glaase bi ne ndua bi nso ɛwɔ baabi ɔmo wɔ no.

Aborɔfo mmienu bi gyina hɔ, baako yɛ papa na baako nso yɛ maame, wɔde wɔn nsa asosɔ wɔn mu, wɔhyɛ ataare tuntum, papa no nso hyɛ kyɛ tuntum na maame no nso hyɛ mpaboa kɔkɔɔ. Nkurɔfoɔ bi gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ wɔn.

Papa bi te moto so wɔ kaa kwan mu. Cars bebiree wɔ ne nkyɛn. ayi round round a n’ahosuo yɛ ahaban mono bobɔ moto no ho. Ↄhyɛ helmet a ɛyɛ blue.

Maame panin bi te hɔ. Nkɛntɛn sisi hɔ a aborɔbɛ gum. Borɔdeɛ bi nso wɔ n'anim, ɛnna atosodeɛ ne aduaba bi nso gugu kɛntɛn bi ɛsi ne nkyɛn.

Pono bi si dan mu hɔ, nkonnwa bebree sisi ne nkyɛn, kuruwa bi si pono ne so. Dan mu hɔ fam hɔ yɛ fufuo, na soro nso yɛ fufuo. Nkanea bobɔ dan mu hɔ.

Nwura bi wɔhɔ. Ɔsono mmaako mmaako nan bi nso gyinagyina hɔ. Car bi si hɔ a nkrɔfoɔ hyehyɛ kyɛ te car no mu. Baako nso te car no akyi a ɔhyɛ attaade fufuo. Wapegya ne n'ani ahwɛ soro.

Nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ. Maamee bi gyina hɔ a ɔrekɔ. Ɔso pampan a nneɛma bi gum. Obi nso gyina hɔ a ɔkura toilet roll. Maame bi te hɔ a wahyehyɛ nneɛma bi wɔ n'anim. Cars nso wɔ hɔ, kyiniiɛ nso wɔ hɔ. Bɔtɔ bi a wɔahyehyɛ gu hɔ nso wɔ hɔ.

Nkurɔfoɔ nnum bi gyina hɔ. Wɔhyɛ ahaban mono, ɛnna wɔhyɛ atade a ɛyɛ kala blue. Wɔkura sofi a wɔde redwi anwea. Abosea fufuo bi nso gu hɔ. Afidie bi a ɛyɛ hyɛn kɛseɛ bi nso si wɔn akyi. Anwea bi nso gu hɔ, ɛnna bloɔks bi nso gu hɔ.

Nkurɔfoɔ mmienu bi gyina hɔ. Wɔyɛ mmaamua. Wɔyɛ atade akokɔ sradeɛ, ɛnna wɔredi agorɔ a wɔfrɛ no tennis. Papa bi nso hyɛ akokɔ sradeɛ a ɔte akonnwa a ɛyɛ akokɔ sradeɛ bi nso wɔ wɔn nkyɛn. Nkurɔfoɔ bi no gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ. Ebinom hyɛ akokɔ sradeɛ.

Baabi wɔhɔ. Atapaami bi ho. Ahoma bi sɛn hɔ a ntaadeɛ bebree sensɛn so. Ahoma no ate aba fam. Mmaayiwa bi gyina hɔ a ɔmo de ntoma asensɛn wɔmo ho. Ɛsan de asensɛn wɔmo ti. Ɔbaako ɛde ntoma no asensɛn ne ti ɛne n'anim nyinaa. Hɔ ayɛ fii. Ɔmo gyina hɔ a ɔmo hwɛ wɔn.

Mmorɔfo mmienu bi ɛwɔ hɔ. Baako bɔ nos maks ɛna baako so mmɔ nos maks. Ɔmo nyinaa hyɛ ataade tuntum. Ɔmo asosɔ afidie bi mu a n'ahosuo ɛyɛ kɔkɔɔ, fufuo, sika kɔkɔɔ ahosuo ɛna tuntum.

Nkurɔfoɔ nnan bi gyina hɔ. Wɔn mu mmeɛnsa hyɛ ɛkyɛ a ɛyɛ blue, ɛna baako nso ahyɛ atadeɛ a ɛyɛ asraafoɔ atadeɛ. Baako nso hyɛ atadeɛ a n'ahosuo yɛ blue, ɛna baako nso hyɛ atadeɛ a ɛyɛ ahabammono. Na wɔgyina fam a ɛyɛ tuntum, ɛna fufuo. Nkurɔfoɔ bi nso wɔ wɔn ho.

Nkurɔfoɔ nsia bi gyina hɔ, nnum yɛ papafoɔ na baako yɛ maame, bi gyina concrete a atwa kanko so wɔ hɔ, bi nso sosɔ ahoma bi a ne tiri wɔ soro a wɔretwe, bi nso de wɔn nsa asɔ dade mu.

Beebi a yɛbu fangoo bi wɔ hɔ, kaa bi si hɔ. Papa bi gyina hɔ a ɔrebu fangoo no de agu kaa ne mu. Kaa no yɛ fufuo, na papa no nso hyɛ ataade tuntum wɔ fam.